allo

<noise> kiire jaam jaam hiiri toon allo jaam hiiri jaam hiiri toon

allo mawɗum ni aɗa selli * o ko Abdourahmane Sow * noddama ko leydi Mauritanie ene wiye Guiraye eyyi min keeɗima yewtere nde kadi min mbiyata affaire ɓamtare ne moƴƴi ha mayyi min toɓɓeɗe foof mi heeɗima taw ko ɓurmi yadude kam ko ɓurmi yadude so tawi ko affaire jangde sukaɓeɓe sukaɓe joni * neɗɗo so naati école ene jangga banggue deesal yawde resade nde * ene onna jangde sukaɓe nde tawi tawi wonde sukaɓe goppe jangga ha jomum daña ko yiiɗi ko nde fuɗɗo nadde hoɗorde tawa eɗen mbiya yo jomum nat hoɗande taw

allo

* so janggui tan so naati hoɗorde tan tawi <hesitation> so jaaɓi o contintu jangde nde ha wawa harude yesso ma gorko o wasa wiide woto kañum goto * ɗum noon nden toɓɓere kam min kam nden toɓɓere kam <hesitation> no witeni mi yadani hen billay jande sukaɓe yo jomum acce goppe jangga ha gayna so gayni * muɗum on saaha wawa resede * garɗa foof koye jande nde nden toɓɓere ko noon ko heddi ko kadi ko affaire ndeema ka * <coughs> min ji ɓe ɗum balli no fewi ha tengti ganduɗa hoorema <noise>